Ombaanga yotango yopashigwana otayi tseyitha kutya pungula nomikalo omutiyali gwokupungula tameka nena yakonga konomola 0612992222 kehulilo.

Ombaanga yaStandard oyili tayi tseyitha kutya kutha ombinga methigathano ndyoka lyili tali ka isindanenwa ohauto yoToyota nethigathano ndino otali hulu momasiku 31 Desemba 2025 ano longitha okakalata koye kehe kombaanga ndjika.

Uwile iho longitha ombaanga yaBank Windhoek nangele owahala okakalata wu kale wogumwe gomayakulwa yawo yatalela po nena mpoka kehe to adha okatala kashangwa edhina lyawo ndoka haku tiwa Bank Windhoek wiinyolithe.

Ombaanga yotango yopashigwana otayi tseyitha eshina lyokuyoga ndyono lyookilohalama hetatu, sho lya li li na N$ 8 799, ngaashingeyi oli na N$ 7 999. Ninga shanamutango!

Ombaanga yaVenduka oyili tayi tseyithile aayakulwa yawo kutya iihohela yawo oyili yagwa pevi lela, naashino osha li sha tulwa miilonga momasiku omilongo mbali nomugoyi ga nDesemba omayovi gaali nomilongo mbali nantano.

Ombaanga yaNedbank ndjono yolwaala oluzizi otayi tseyitha kutya gongela oshimaliwa shoye nombaanga ndjono, ngoye wu wape wu ka pe aaholike yoye omagano kaaye shi wo momukalo gokuya yakela.

Omahala gomalandithilo mongaashingeyi ogeli ogo oonzo dhiiyemo. Aantu oyendji ohaya tameke okuninga oongeshefa dhawo, ya wape oku imonena mo iimaliwa ya kwathele momagumbo gawo.

Aanangeshefa aashona nayo oye li yena oongeshefa dhawo yedhi tula pomahala mpono hapu ende aantu, aantu ohaya yi mo nee ta ya pula shono ya hala yo taya gandja iimaliwa e ta ya zimo naashono ya hala.

Ombaanga yaNedbank ndjono yolwaala oluzize oyili tayi tseyithile aayakulwa yawo kutya iihohela oyili yagwedhelwa. Ano okuza momasiku gaali gaMaalitsa 2026.

Ombaanga yaVenduka oyili tayi tseyithile aayakulwa yayo kutya otayi vulu okuku yambidhidha okumona ohauto yeye ndjoka wahala oku endela pamwe nayo, ano Ila nena.

Oshilongo Namibia oshili sha nduluka po iimaliwa yomafo iipe, oshowo mbyono iikukutu. Kaayishi mbyono yali hayi longithwa oomvula dhaka pita, ano yali yeya momayovi gaali nomilongo mbali nahamano. Okuza tuu ko thilinga sigo okiimaliwa mbyoka yili momathele geli gaali.

Iimaliwa iikukutu oyo iimaliwa mbyono iishona. Iimaliwa oyindji iishona oya ningwa momukalo gwoshitenda. Ohapu kala ihe pu na oodola ntano dhi li mumwe, oothilinga, oosipenitha, odola nosho nosho.

Ombaanga ya NedBank ndjono yolwaala oluzizi oyili tayi tseyitha kutya oto vulu okulongitha okakalata koye kombaanga ndjoka okulanda iinima yoye iikulya nenge oompumbwe dha kehe siku ngoye to pula iimaliwa peke wuyi pewe.

Oombaanga yaStandard, momasiku sho gali 30/06/2025 oya li ya gandja oshimaliwa shongushu yo 1 500 000.00 kehangano ndyono lyaakulukadhi yo muAfrica.

Ombaanga yaVenduka otayi tseyitha ethigathano lyoomeme ndyoka tali kakalako 10 sigo 11 gaDesemba 2023, tayi kakala moshiputidhilo oshinene shaUNAM.

Iipilangi oyili yasimanekwa mongashingeyi. Naantu oyendji oyeli yahonga uusikopa wa wo oshowo iipundi miipilangi. Nomo magumbo ogendji omuli owala tamu adhika iinima mbika yahongwa miipilangi.

Ombaanga yotango yopashigwana oyili tayi tseyitha kutya uuna aakwanegumbo ombili yopamadhiladhilo , otaya vulu okuya kwathela okukwashilipaleka omafumviko gaapambele yawo ano okukala ashike taya gandja N$50 komwedhi kehe. Tuma etumwalaka konomola 34778.

Ombaanga yavenduka, momasiku sho gali omilongo mbali nagaheyali gaFebuluali, omayovi gaali nomilongo mbali nahamano, oyali ya gandja oshimaliwa sholupandu kehangano lyomaudhano, shoondola omayovi omathele geli gane.

Ombaanga yedhina Nedbank ndyoka yolwaala oluzizi oyi li tayi tseyithile aayakulwa yawo kutya iigamena kookalyampombo ano talela po oshitayi shawo shili popepi na ngoye wu pulakene nkene twiigamene.

Omagumbo ogendji ngono ga tungwa pamithika gopandolopa ogena omahala mono haya hungile. Ngono nee hamu kala oradio yomuzizimbe omo aantu ha yeya ya tale, uuna ya mana okulya uulalelo.

Ombaanga yolwaala oluzizi moNamibia ndyoka hayi ithanwa Nedbank otayi tseyitha omathigathano gokumatuka gi ili nogi ili, nena kutha ombinga wu wape wiisindanene shokat tashi sindanwa.

Oositola kehe yimwe oyi na shoka hayi landitha. Opu na oositola ndhoka hadhi landitha oongaku dhoshimeme mono aaholike yawo haya vulu ye ke ya landele mo oongaku onga omagano.

Ngoye owu li wu na egumbo lyoye mondoolopa ndele ku na omukalo gokupakela okombitha yoye? Konga osikopa nomatyofa, ndele e to kala wu na okombitha ya opala nawa.

Oositola dhimwe odhili hadhi landitha owala iinima mbyoka hayi opa lele omagano ano omuntu ahala okupa omupambele goye nenge omupopepi goye omagano . Ohoyi ashike kosikola huno tohogolola shoka shemu opalela.

Owuli wuna aanasikola taya shuna koosikola, ano shininga oshipu sigo okuJanuali, to endele pamwe noombaanga yotango yopashigwana, ya konga 0819536262 nenge 0612992222.

Iimaliwa oyili ya simana noonkondo oshoka sho kehe oshilongo niimaliwa yasho. KoTanzania okuna iimaliwa hayi ithanwa fiilinga mbyono yili nokuli ya a dha sigo okomayovi gantano yili mumwe.

Ombaanga yedhina Nedbank, ndjono yolwaala oluzizi, ota yi tii: Pitilila omukweyo ndele to yi wuka pungule iimaliwa yoye nomukalo ngono omupe opo gweyako. Owahala okuuva nawa? Dhenga konomola ndjika; 081 959 2222.

Ombaanga ya Standard otayi tseyitha kutya ilandela oshitukutuku shoye kondando yagwa pevi lela . Iitukutuka ayihe mbyoka iipe naambyono ya longa nale oyili yagwa pevi poopelesenda omilongo ndatu nantano.

Iimaliwa oyi li yasimana noonkondo nakehe omuntu mokukalamwenyo kwe okwapumbwa oshimaliwa opo aye komeho, iimaliwa ohayi longithwa okufuta oosikola, ukulanda iikulya momagumbo noompumbwe dha kehe esiku.

Ombaanga yo tango yo pashigwana otayi tse yitha kutya, kala ho I longekidhile nkene to kalanda, nii nima mbyoka to kalanda opo wu kale wa mona kutya oto ka longitha iimaliwa yi thike peni.

Ombaanga yotango yopashigwana otayiti, kala wushi uuyelele mboka itoovulu okugandja uuna topulwa kaantu inoo ya inekela, owuli wuwete wafa tolilwa nenge wa adhika kookalya omupombo, yadhengela nena, onola no hamano noyimwe, mbali nomigoyi dhili mbali, noo mbali dhili ne.

Ombanga ya Venduka oyeli tayi dhimbulukitha aayakulwa yawo koombinga yo kukala wuna eyi kwathelo lyo pa yimaliwa lya gwedhwapo ano oyeli ne ta tseyitha ngeyi kutya nguno ongo omukalo go kuninga iimaliwa kashishi iilonga yoye mbyo holongo.

Ombaanga yotango yopashigwana otayi ku tseyithile ngeyi kutya Nictus oku na ekopi lyokolusheno li na ondando yagwa pevi, ndyono lya li li na N$ 719, ashike mongashingeyi oli na N$ 599.

Ombaanga yaVenduka otayi tseyitha kutya moopoloyeka dhawo omilongo ndatu nambali oya kutha mo iimaliwa ya adha poodola dhaNamibia oomiliyona omilongo ndatu nayimwe.

Aantu oyendji yena omagumbo geli pomuthika gondoolopa oyeli yena uupomba wuli pomalugo gawo nenge mokombitha wafikilwa mekuma owo nee haya longitha okuyoga iinima ayishe mbyoka yapumbwa okuyogwa pelugo omeya taga hakele mokaima kelipo.

Ngashingeyi uuna aantu taa longitha ombaanga ndjoka yaStandard ihaya longo we nuudhigu, kutya owu kale omunangeshefa omushona, oho kala owala to longitha ombaanga yoye ndjoka, ngoye to mono iimaliwa yoye okupitila kongodhi nombaanga ndjoka yaStandard.

Kehe oshilongo oshina iimaliwa yasho mbyono hashi longitha, sho kehe oshilongo oshina ongushu yiimaliwa yasho yi ilile. Koshilongo China nako oku li wo haku adhika Iimaliwa yomafo ngaashi omilongo ntano, oshowo ethele.

Iimaliwa oyi li ya simana noonkondo, yo oyo yi li hayi dhenge po ompumbwe kehe. Aantu ohaa yi koositola, e taa ka landa iikulya ye ye ya lye momagumbo nenge ya lye noohembundangele momagumbo gawo.

Ombaanga ya Standard bank, otayi tseyitha kutya oyina oshitukutuku sho Toyota Hilux shiikoto yili iyali, shili mo ma thigathano. Omathigathano ngano otaga hulu momasiku omilongo ndatu nalimwe gaDesemba omayovi gaali nomilongo mbali nantano. Longa okakalata koye kehe kombaanga ndjika .

Oositola odili odho hadhi etele ooyene yoongeshefa iimaliwa dho odhili hadhi yakula aakwashigwana uuna yena sho ya pumbwa ohaya kutha ashike oshi maliwa yo etaya matukile positola yontumba etaya kalanda shono ya hala.

Iimaliwa oyo li ya simana noonkondo, na omuntu opo eyi ku pe, oto kala lela we mu enda nawa shaashi iimaliwa oha yi longithwa kaantu oku futa eesikola, oku landa iikulya, oku landa oopumbwe dha kehe esiku osho woo oku ya mpoka ya hala.

Ombaanga yotango yopashigwana oyili yina omathigathano. Oyina nee omikalo dhili mbali dhokuya mo, ano tango tango tota omapungulilo goye gaanasikola nolutiyali toli omukuli gwaanasikola. Ano ethigathano ndino otali hulile mo 31 Mei 2026.

Aantu mbono yeli haya longitha iipilangi okundulukapo iitaafula, iipundi nosho tuu . Oyeli yena omahala gawo mono haya longele molwaashoka thimbo limwe ohaya pumbwa olusheno okulongitha oomboola ya mboolele mo oomboha.

Momagumbo ogendji geli pomuthika gwo ndoolopa, ogeli Gena radio yomuzizimbe, ndjono ha yi kala ya tsilikwa, yo aantu ha kala ta yeyi tala yo ta ya endele pamwe nethimbo, yo ta ya tala shono ta shi intense muuyuni.

Oositola odhindji ohadhi udha noonkondo. Aantu oye na omashina gokudhengitha ogendji. Aantu ohaya yi nduno e taya kutha mo shoka ya hala yo taya gandja oshimaliwa, opo ya wape okupewa iinima mbyoka ya panda.

Miilongo oyindji omuna ehumo komeho talyi endelele. Ano aantu oyeli yena oositola dhili pombanda dha londathana mpono aantu haya yipo nomapaya.

Ombanga yotango yopadhigwana otayi kukunkilile kutya kala omuidhidhimiki. Okupungula komukalo omutitatu owahala okuuva nawa? Dhenga konomola ndji 0612992222.

Aanangeshefa aashona mbono haa longitha ombaanga yaVenduka otaatseyithilwa kutya oya ningilwa iinima yawo iipu molwaashoka iimaliwa mbyoka ya tuminwa koongodhi dhawo otayi vulu yiye kongodhi yakehe ngoka wahala nonande ke na okakalata kombaanga oyo tuu ndjika. Nguka omukalo omupe gwa etwa po.

Kehe oshilongo oshili shina iimaliwa yasho yi ilile oshowo oyina ongushu yawo yilile. Ano miilongo yimwe muuyuni okuli kuna iimaliwa yomafo ya adha 2000 geli mumwe.

Opuna oongeshefa dhimwe nenge tutye oositola dhimwe hadhi landitha iipumbiwa ya kehe esiku mbyono yina okulongithwa komuntu opo a lale ta vulu okuya pokatui kaantu ngaashi omagadhi gokwiishasha osho wo ngongo gokwi gwayeka moohwapa nosho nosho.

Oositola dhimwe dhiikutu odhi li ashike hadhi landitha iikutu yoshitate mono mu li hamu adhika ooshuta na unene konyala oto adha mo ashike aasamane oyo ashike ye ya okulanda iikutu yawo.

Oositola odhindji uuna tashiya pethimbo lyomatango omanene ohaya kala yoopaleka mo nawa muna uunima tawu welima ano tayi nana aalandi . Aalandi ohaya landa ne yo taya gandja iimaliwa pomashina taya yi naashoka yali ya hala mo.

Aantu oyendji oyasimake iinima ndjoka ya hongwa miipilangi ano iitipilangi ndjono ha yi kuthwa komiti ndhoka dhoodhekwa ano ihaikuthwa ashike ke he komiti, omo muli née hamu hongwa uusikopa nosho woo iipundi.

Iimaliwa oya simana noyi li oyo tayi kwathele aantu oyendji mongashingeyi. Iimaliwa ohayi longithwa nee okulanda iikulya megumbo, iikutu, oompumbwe dha kehe siku, osho wo okufuta oosikola.

Ombaanga ya Venduka otayi tseyitha kutya, longitha oka kalata koye hono kombaanga ndjono, to longitha iimaliwa ya a dha po ma yovi N$ 8100,wu wapwe wu mone ko 20%, wu dhi ga lulilwe.

Iimaliwa oyili yasimana noonkondo. Oeuro nadho odhili hadhi adhika miimaliwa yomafo nodha tameke po euro 5, 20, 50, 100 oshowo o euro 200.

Miilongo oyindji omuna omahala ngoka omuntu hayi aka fute, opo a pewa okambaapila hoka take mu pitikile okuzamo moshilongo shawo aye koshilongo shopuushinda a ka talele Po nosho tuu

Oositola dhimwe hadhi a dhika miilonga ya yooloka ngaashi moNamibia ohadhi landitha owala iikunwa ngaashi omalovu ngono taga kola nosho woo uunamunate no yindji yindji.

Ombanga YaVenduka oyili ya mona oshimaliwa moopoloyeka dhoka dhili mbali, yali ya ningi oshimaliwa shondola dhaNamibia omiiliyona 39 nguno ogo omukalo ya ningi omuwanawa lela.

Momagumbo ogendji gomondoolopa nenge ngono ge li pamuthika gopandoolopa, oge na uutaafula mehala mono aantu haya hungile nenge haya kuutumba. Moka haya uhala nokuli thimbo limwe ohamu kala mu na okataafula nomatyofa ga kundukidha okataafula.

Iimaliwa oyi li ya simana noonkondo na kehe oshilongo oshi na iimaliwa yasho. Oshilongo China nako okuli nee kuna iimaliwa iikukutu osho woo iimaliwa mbyono yomafo.

Oositola uuna tashiya pethimbo lyomatango omanene ano pethimbo lyevalo lyomukulili osho woo pomuvo omupe, oositola odhindji ohadhi kala tadhi monika nawa dhatulwa uunima tawu welima nawa, mboka hawu nana aantu opo yeye yatale.

Ombaanga yoStandard ndjoka hayi adhika moNamibia otayi tseyitha kutya aantu naya kale nombaanga ndjoka. Taya kala yeli uupathi yategelela ethimbo kehe okweendela pamwe nombaanga ndjoka.

Moositola dhiikutu omu li hamu kala mu udha noonkondo oshoka kehe gumwe otayi ko a ka lande shono a hala . Ohaya yi nee taya gandja iimaliwa yo taya zimo naashono ya hala.

Oosikopa odhili hadhi ndulukwa po tapu longithwa iipilangi, mbyono yili ya kuthwa komiti dhontumba, yiwape okundulukapo oosikopa ndhika.

Ombaanga yaNedbank ndjono yolwaala oluzizi, oyili tayi tseyitha ngeyi kutya itayi tala kuukwatya womuntu, nande owukale oshilema oto vulu okukala omuyakulwa gwombaanga ndjika.

Momiti omuli ha muzi iipilangi. Miipilangi mono ohamu hongwa neeiinima yo ma ludhi gi ili no gi ili. Ohamu hongwa uutafula uuwanawa wa ndulukwa po nawa, tawu moni nawa.

Ombaanga yo Standard oyili tayi vulu oku kunyanyudha sho yape omukulukadhi iimaliwa oondola omayovi omathele gatano kohi yopolohalama yo nkankela, momasiku omulongondatu omwedhi omutihamano momumvo omathele gaali omilongo mbali nantano.

Kehe oshilongo niimaliwa yasho, ano kiilongo yimwe okuli kuna iimaliwa yomafo ya adha komayovi gaali geli mumwe, wo owiindji woshimaliwa hawo tawu ti ongushu oyindji.

Ostola yedhina Supershop oyili tayi tseyitha etitano eluudhe, ano inda wukii landele iinima yoye kondando yagwa pevi lela, moka tamu adhika oongodhi, omambako gokomakutsi nosho tuu.

Momagumbo ngono geli pamuthika gondolopa omuna omahala mpono aantu haya kuutumba, ano puna ashike uutafula, ko okatafula hono oku kundukidhwa nee kiipundi. Aantu opo nee haya uhala thimbolimwe oshowo okutokelwa.

Kehe oshilongo oshina iimaliwa yasho, wo uuwindji wiimaliwa hawo takuti oshimaliwa oshina ongushu oyindji. Kakele iimaliwa oyili yasimana noonkondo na oyili hayi kwathele aantu moompumbwe dhakehe esiku.

Ombaanga yaVenduka oyili yina okakalata hono haka longithwa koombaanga oonkwawo ano tovulu oku kuthako oshimaliwa kombaanga onkwawo, oyili nee tayi tseyitha kutya owuli wahala okuza pehala lyontumba okuya kehala lyongandi. Okuna nee iihohela yagwa pevi ano longitha okakalata kombaanga yaVenduka.

Omukalo goku ombaanga omutitano nombaanga yotango yopashigwana opo wii longekidhile oompumbwe dhomeendelelo ano ndhoka ihadhi ilongekidhilwa . Tala nee konomola yawon061299 2222.

Oshipilangi shimwe shomiinima mbyono hayi zi nenge tu tye hayi hongwa momiti. Oyili nee hayi longwa okunduluka po iinima ya yoolokathana ngaashi iitaafula niipundi yo tayi tulwa omagulu giitenda yi vule oku kala ya kola.

Shampa wuna egumbo lyili pamuthika gondolopa, ndele aantu ta yeya mo megumbo lyoye ashike kamu na omahala gokukutumba nenge kamuna iipundi mbyoka yomafulafula yokukutumba aantu ohaye ku tala ko nayi. Konyala aantu ayehe yena omagumbo pamuthika gondolopa oyena iipundi mbika, oshowo omahala gokukutumba.

Opuna oositola dhono hadhi landitha owala iinima yimwe mbyono tayi opalele omagano, uuna puna omu pambele nenge omukwanezimo ena shi a ntompola nenge evalo lye, nenge oshituthi she shontumba tashi dhanwa, aantu ohaya yi nee mono

Uuna wu na iimaliwa otayi vulu oku ku longela iinima iiwanawa. Aantu mbono ye na iimaliwa oye na omagumbo gawo omawanawa taga monika nawa ge li pamuthika gondoolopa.

Ombanga yaStandard oyili hayi tetula omagulu aayakulwa yawo aape mbono ya hala okweendela pamwe nombanga ndjino ndele oye wete iitayi yawo yili kokule ohaya yi ne moondolopa mono yo taya dhike uutala wawo aantu taye ya yiinyolithe.

Kehe oshilongo oshi na iimaliwa yasho. Ngele wa tokola oku ka talela po oshilongo shaandjawo mukweni, oho yi ko niimaliwa mbyono yoshilongo shaandjeni, ndele taku talika ongushu yasho, tayi shendjelwa miimaliwa yoshilongo sha landula ko opo wu ye mo nayo wu wape wu ka longithe iimaliwa yoshilongo shawo.

Moombanga oha mu kala muna iipundi yi ika lekelwa mbyono hayi kala nokuli tayi idhingoloka, oha mu kala ne muna uutafula wa hongwa miipilangi oshowo iipundi ohayi kala iiludhe.

Ombaanga yaVenduka ndjono hayi adhika moNamibia oyili hayi gandja, noyali gandja omapandulo ku gumwe gomaantu mboka haya kutha ombinga momaudhano wiimaliwa yongushu yoondola omayovi omathele gane mo 20 Febuluali 2026.

Ombanga yaStandard oyili tayi tseyitha okakalata hono okawanawa noonkondo no to vulu okukalongitha ito nanwa iimaliwa yoye. Yimwe oyo ne okukalanditha iinima yoye oshali, okuka gamena koku kana oshali oshowo okukwashilipalekitha omafumviko gaapambele yoye oshali.

Opu na oositola ndhoka hadhi landitha iikulya yopokathimbo hoka mbyono hayi lala nale ya pwa, omuntu oha yi mo ashike talanda ye ta tameke nale okulya nokuli ngele okwali a sa ondjala.

Ombaanga yolwaala oluzizi hayi ithwanwa Nedbank otayi tseyitha kutya landa tolongitha okakalata koye eto galulilwa iimaliwa yopeke wuwape wuye momathigathano moka tamu venwa omayovi gatano, omathigathabo ogeliko nee kuza mu juli sigo omuKotoba omayovi gaali nomilonho mbali nantano.

Ombanga ya Ned Bank oyili tayi tseyitha oshitukutuku shono tashi patulukilwa oku landwa ano oshili ko ne momasiku omilongo mbali sigo omilongo mbali nalimwe gajuly omayovi gaali nomilongo mbali nandatu okuza pohetatu yongulonene sigo one yoko matango oshowo momasiku omilongo mbali naagali gajuly omayovi gaali nomilongo mbali nandatu kuza po hetatu yongulonene sigo opo mulongo nambali gomutenya.

Iipilangi oyili hayi longithwa oku nduluka po iinima oyindji. Mongashingeyi nuusikopa wo pelugo mbono hawu longithwa momagumbo gopamuthika gondolopa owuli wa ndulukwapo miipilangi. Iipilangi mbyono hayi zi momiiti.

Ombaanga yotango yopashigwana otayi tseyitha tayi ti shipititha sigo okuJanuali waana uumbanda washa, landa iinima yaanasikola muDesemba. To landa iinima yili muupandi, ngoye to mbaanga oshendja yoye mondjato yoye yoku pungula, to longitha onomola ndjino 0819536262.

Ombaanga ya Venduka otayi tseyithile aayakulwa yawo kutya yo kayena esiku yekudhengele tayekupula iimaliwa opo wuwape okupewa omagano. Igamena ngeyi ngele owamono puna uupyakadhi watya ngawo toya dhengele ko 0612991200.

Uumate wokuyala moondunda nenge poosamende opo omuntu kaa kale ena omavi koompadhi uuna tayi mondunda, ohawu landithwa moositola oshowo pomahala geli momahalandjandja pomahala haga kala oositola.

Ombaanga yotango yopashigwana otayi tseyithile aayakulwa yawo kutya naya longithe uukalata wayo okulanda kehe pamwe mpoka yahala opo yaye methigathano moka tamwiisindanenwa shimwe sho mwaa mbyoka tayi sindanwa.

Iimaliwa oyili ya simana noonkondo kehe oshilongo oshili shina iimaliwa yasho dho oongushu dhiimaliwa kadhi thike pamwe. Koshilongo Europa okuli haku adhika iimaliwa hayi ithanwa oo Euro.

Omahala goku kuutumba nenge goku uhala momagumbo gomoondolopa ogeli gasimana noonkondo oshoka omuntu ngele eya mo, mo omo nee hamu kuutumba aantu yo taya popi ndele hako oondundu dhoku lala.

Ombaanga yavenduka oyali ya gandja olupandu kuNasfed, ongushu yoshimaliwa oondola omayovi omathele geli gane, momasiku shogali omulongo nahetatu ga Febuluali, omumvo omayovi gaali nomilongo mbali nantano.

iimaliwa oyili ya simana noonkondo na aantu mbo haya longo niimaliwa ngaashi yomafo ohaya kala nee yeyi manga muupandi wa yoolokathana kulya ndjino ingapi, mbino ingapi nosho nosho.

Iipilangi oyili yasimanekwa mongaashingeyi aantu oyendji ohaya longitha iipilangi okweetapo iinima yawo osho woo okutungapo iinima yomomagumbo gawo oyili hayi longithwa okweetapo omahala mpoka hapu yogelwa uuyasha noyindji yindji.

Iikutu oyili hayi ndulukwa po kaantu .Ano aantu mboka yadhewuka nawa nenge yadhewulwa Nawa ohayanduluka po iikutu .Ohaye yi kutha nee yekeyi landithe opo yimone mo iimaliwa yokwiikwathela mpaaka na peyaka.

Ombaanga yotango yopashigwana oyili tayi tseyitha eshina lyokuyoga ndjoka lyookilohalama hetatu lina ondando yagwa pevi sho kwali lina oondola dha Namibia omayovi ga hetatu omathele ga heyali nomilongo omugoyi nomugoyi mongashingeyi olina ashike oondola dha Namibia omayovi gaheyali omathele omugoyi nomilongo omugoyi nomugoyi.

Ombanga yaStandard otayi tseyitha kutya tuma ethano kehe lyina olwaala olumbulawu kepandja lyoye lyokomalungula opo wukale wuli methigathano lyokwiisindanena shoka tashi sindanwa.

Iimaliwa oyili yasimana noonkondo na una omuntu kuuna iiimaliwa itoyi komesho nuupu oshoka oyili hayi futithwa oskola oyo hayi landa iikulya momagumbo Hayi futu omalusheno oshowo omeya.

Ombaanga ndjono yolwaala oluzizi oNedbank otayi tseyitha kutya opuna ompito yokuninga okakalata okape eto kala wuna omauwanawa ogendji nombaanga ndjika.

Kehe oshilongo oshi na iimaliwa yasho kakele iimaliwa ohayi vulu okutambathanwa uuna tozi koshilongo shayeni toyi koshilongo shandja mukweni oho gandja nee iimaliwa yoshilongo sheni ngoye to pewa mbyono yithike pongushu yoshimaliwa shoka wa gandja yo moshilongo shoka toyi.

Ngoye owu li gumwe gomaakulukadhi mbono ye hole okwiimumamuma ya ininge nawa yo ya monike nawa? Opu na oositola dhimwe ndhoka hadhi landitha iinima ngaashi oombafu, uugadhi wokwiigwayeka komulungu, uumotya noyindji yindji.

Okakalata kombaanga yaVenduka hono haka ithanwa Visa otakati nee ileni ileni yo otaya taambako ngoka teya a kambadhale natango.

Uuwindji wiimaliwa hawo ta wuti iimaliwa oyina ongushu oyindji. Okuna kiilongo yimwe hono kuna iimaliwa ngaashi eyovi lili mumwe, ashike ita kutiwa oyo yina ongushu oyindji yi vulithe iimaliwa yo kiilongo iikwawo.

Uuwanawa ihawu zi pokapala kayela. Ehangano ndjono lyo First Foundation trust olya li lyagandja iimaliwa kuOMNICARE TRUST yongushu N$670000 momasiku 5 Desemba 2024.

Owuli pethimbo lyuutalala ndele kuna iikutu yokulala nayo? Opuna oositola ndhoka hadhi landitha iikutu yokulala noyokombiliha elela, ano inda wuka ilandele po onaha yoye.

Opu na omahala ngoka gokukala wukuuvepo okambepo ngoye wu kale meimweneneno ohaga kala ga yalwa nawa, omahala goopala taga monika nawa ge na iipundi ya kundukidha oshitafula ethimbo limwe ohayi kala ya hongwa miipilangi.

Ombanga yotango yopashigwana ota yi tseyitha ondando ya gwa pevi yokila yokutalaleka ndjono yi na omiyelo koombinga adhihe sho yali yi na oondola dhaNamibia omayovi omulongo nalimwe omathele omugoyi nomilongo omugoyi nomugoyi ashike ngaashingeyi oyi na oondola omayovi omulongo omathele omugoyi nomilongo omugoyi nomugoyi.

Ombaanga yotango yopashigwana oyili tayi tseyitha ethigathano ndono lyomaudhano lyili ko, ano to vulu oku isindanena oshihampi shiinima iiwaanawa, nethigathano ndino ota li pata momasiku omulongo gaFebluali omayovi gaali nomilongo mbali nantano.

Ngoye owuli gumwe gomayakulwa yombaanga yaWindhoek ndele uuna to mono sha iimaliwa nenge etumwalaka lyasha tali zi kombaanga ndjono iho mono etumwalaka tali ya kongodhi yoye pokatumwalaka okafupi? Nena ngele ihali yako dhengela konomola yo 0612991200 ya wape yeshi ku ningile oshipu.

Ombanga yoNed Bank ndjono yolwaala oluzizi oyi li tayi kutseyithile kutya ino ya momukweyo ano inda wuka tule iimaliwa yoye kombanga to longitha okashina keli popepi nangoye. Owa hala okupula? Ya dhengela konomola 0819592222.

Ombaanga ya venduka oyili tayi tseyitha kutya olukila aaholike yoye ohole ndjoka, ngoye tomonoko omauwanawa ga gwedhwa po gokukwashilipaleka omafumbiko gaapambele yoye.

Aantu uuna yaya moositola ohaathingi uundjato wawo pondje yo taayi mo, taalanda shono yahala, taatula muutemba, taayi née pomashina yakadhengithe, taagandja iimaliwa yo taazimo naashoka yalanda.

Oositola dhimwe oha dhi landitha iikutu yaamati ngaashi nee ooshuta, oohema dho kongeleka, oongaku oshowo oombulukweya dhono hadhi vulu okuya kongeleka.

Oombanga yatango yopashigwana oyili hayi gandja omagano giimaliwa kaantu ya yoolakathana shi ikwatelela ku nkene haya kutha ombinga moombanga ndjoka . Oyali ne yapewa omusamane omayovi omathele gatatu nomilongo omugoyi nahamano.

Oositola, opu na oositola dhoongaku, ndhoka uuna wa pumbwa oludhi lwoongaku kehe toyi nee wuka talele po ositola ndjono, toyi mo to hogolola oongaku ndhono wa hala eto futu.

Omahala ngono geli momagumbo gopamuthika gondoolopa. Ohaga kala ge na oradio yomuzizimba osho woo uutaafula wa ningwa nawa nuumeno tawu monika nawa. Omo aantu haya lile uulalelo nenge omo haya hungile.

Ombaanga yaStandard ndjono yili hayi adhika MoNamibia, oyili hayi longithwa kaantu yayoolokathana, mbono haya longo, naamba ihaaya longo. Oyili tayi tseyitha kutya, inda methimbo epe, tokoko ngweye owu uvite ombili.

Ombaanga yoStandard Bank moNamibia, oyali ya gandja oshimaliwa sho miliyona yimwe ke hangano lyoMVA Fund momasiku 30 Juni 2025.

Koshilongo Europe nako oku na iimaliwa yako. Iimaliwa yako ohayi ithanwa nee oo Euro, na iloye li ye na iimaliwa yomafo yi li mumwe ya adha kooEuro omathele ge li gatano.

Aantu mboka haya nduluka po iitaafula, iipundi noyindjiyndji miipilangi, oye yena omahala moka hayi ndulukile po, oshoka ohaya longitha uushina wokufikila ko omagulu.

Iimaliwa oyili ya simana noonkondo, nomethimbo lyongaashingeyi, itoyi komeho nuupu uuna kaapena oshimaliwa. Iimaliwa oyili hayi futu oosikola, hayi landa iikulya momagumbo, oshowo oompumbwe dhakehe esiku.

Oshilongo kehe noshimaliwa shasho. Koshilongo Europe okwali iimaliwa hayi ithanwa o Euro . Iimaliwa mbino oyina ongushu onene . Yivulithe iimaliwa yokiilongo oyindji.

Ombaanga yotango yopashigwana, otayi tseyitha kutya oto vulu okwiisindanena, yimwe yomiisindanomwa, mbyoka tayi sindanwa muule woomwedhi dhili ndatu, uuna wapungulako oshimaliwa shoondola omayovi geli gatatu, nomathele gatano, kombaanga yote yomapungulilo.

Oositola dhimwe odhi li hadhi landitha iinima yomaludhi ogendji ngaashi oothewa dho ku iyoga, oothewa dho ku yoga, omagadhi, iikulya, uukulya wo sheendelela ngaashi uukuki noyindji yindji.

Ombaanga yavenduka oya li yi na oopoloyeka. Oopoloyeka ndhino odhe eta nee omauwanawa. Moopoloyeka dhili ashike mbali, oya li yakuthamo oondola, oomiliyona omilongo ndatu, nomugoyi.

Aantu oyendji mboka ye na omagumbo geli pamuthika gwandoolopa nenge omagumbo ngono gomoondoolopa ano gomakuma, ohaya kala ye na omahala mono haya tokelwa nenge haya uhala ga opalekwa nawa mu na iipundi yomafulafula omo haya kala ya kuutumba uuna taya tala nenge oradio yomuzizimba.

Otuna omahala gomalandithilo mono hamulandithilwa owala oongaku, omapaya noondjato, kamuna we yilwe ngaashi iikutu nosho nosho onkee oyo wala haya landitha mbyoka.

Selma Petrus okwali isindanene ongodhi ye yapela omulongo nahamano noombaanga ndjoka yotango yopashigwana. Ethigathano ndino olyali lya pata momasiku omulongo nomugoyi ga Aguste omayovi gaali nomilongo mbali nantano.

Oku ndulukapo iikutu kashishi ashike oshilonga shomunkiintu. Ashike aasamane nenge tutye aalumentu nayo oyeli po haya longo miihondjelo. Haya hondjo nokuli iikutu yoshimeme.

Iilonga yaEuropa nayo oyina iimaliwa . Otiuna iimaliwa hayi ithanwa ooEuros iimaliwa yomafo. Nokiimaliwa huno oku li kwathanekwa omatungo.

Okulanda osho wo okulanditha iimaliwa, sho kwali kwa etwa po momaandaha gomasiku omulongo, omwedhi omutiheyali , omayovi gaali nomilongo mbali nandatu, oshimaliwa ohashi vulu oku kala shi na ongushu yi ilile moshilongo mono , sho koshilongo tashi landulako oshi na ongushu yi ilile ya ya pevi nenge pombanda.

Iimaliwa oyili ya simana noonkondo sho kehe oshilongo oshina iimaliwa yasho. Iimaliwa oyili oyo hayi longithwa oku dhenga po oompumbe dha kehe esiku oyo oyili tayi futu oosikola tayyi landa iipumbiwa yomomagumo noyindji yindji.

Koshilongo Chiina nako okuna iimaliwa yako. Iimaliwa mbino oyili ko yanyolwa melaka lyawo. Okuna iimaliwa yomafo ngaashi ethele lili mumwe, omilongombali dhefo oshowo omilongo ntano dhefo.

Iimaliwa oyili ya simana noonkondo. Aantu ohaye yi gandja nuudhigu, omuntu opo ngaa ekupe oshimaliwa oto kala tolongo lela nenge to nana nuudhigu opo a wape eshi kupe.

Owuli hombaanga nombaanga yaVenduka? Ndjono hayi adhika moNamibia? Uuna nee wuna iimaliwa yoye weyi mbaanga hono ihoyi we wuye kombaanga oko wukeyi tale. Nena ohoyi pokashina keli popepi nangoye ndele totula mo onomola ndjono yokugamena okakalata koye eto kutha ko oshimaliwa shoye.

Omahala ogendji gokulila momagumbo gomondoolopa nenge tutye momagumbo moka muna oongulu ohapu kala nee puna Iipundi ya dhiingoloka oshitaafula opo nee aantu haya li le uulalelo wawo.

Iimaliwa oyo yili ya simana, yo oyo hayi longithwa mpaka naampeyaka oku ikwathela oompumbwe dha kehe esiku. Koshilongo shaCongo nako okuna iimaliwa yomafo ngaashi ethele, hono kuli kwa thaanekwa oshinamwenyo.

Opena oombete dhoka oombwambwambwa dhalongwa momafulafula hadhi ithanwa oombete dhooFurniture, odhili nee oombete dhimwe ombwaanawa, dho ohadhi landithwa ashike odhina ondilo noonkondo.

Aanangeshefa aashona , nayo oyeli ya futa omahala gawa mpoka yeli taya landithile. Opuna nee oositola dhono tadhi landitha oongaku, aantu ohaya yi mo nee yo taya gandja iimaliwa yo taa pewa oongaku dhoka ya hala.

Ombaanga yotango yopashigwana oyili hayi pandula mboka ha ye yi longitha, na ohaya gandja nee iimaliwa kolupandu ndoka. Okwa li ya pe omukwashigwana N$ 175 000.00.

Ombanga yaNedbank ndjono yolwaala oluzizi oyili tayi vulu oku ku kwathela mongeshefa yoye yoku nana aatalelipo. Ano owuli wa hala ? Udhitha ngashigeyi ngoye toya kongo ko 0819592222.

Iimaliwa oyo yimwe yomiinima mbyoka yasimana muuyuni awuhe, na oyo hayi kwathele omuntu kehe okuya komeho. Ohayi kala nee kusha oyina oongushu dhayoolokathana. Ongushu yoshimaliwa shoko shilongo shiya, hayo ongushu yoshimaliwa shoko shilongo shalandulako.

Ombaanga yotango yopashigwana oyi li tayi tseyithile aayakulwa yawo kutya mongaashingeyi oto vulu okulongitha okakalata koye ito nanwa nande oshimaliwa shasha, kutya ne okulanda nenge okutekela omahooli moshitukutuku shoye.

Ombaanga yoStandard otayi yseyithile aayakulwa yayo kutya, naya kale ya gamena uukalata wawo, na kashishi ashike oshinima shesiku ndyoka, oshinima tashi kalelele. Ano kala wagamena okakalata koye kookalyamupombo.

Ombaanga yotango yopashigwana oyili tayi tseyitha okashina hono kuukopi wootee aho keli kena ondando yagwa pevi ,kwali kena oondola dha Namibia omayovi ga hamano omathele omugoyi nomilongo omugoyi nomugoyi ngaashingeyi otaka adhika koondola dha Namibia omayovi ga hamano emathele omilongo omugoyi nomugoyi.

Iipilangi oyili oyo oshinima shimwe sha simana nohayi longithwa nee kaantu ya tunge po oombete nenge ye ete po oombete miipilangi yo taya landitha ya mone mo iimaliwa yawo.

Iimaliwa oyi li onga oshinima shimwe sha simana noonkondo. Sho osho, itatu vulu okuya komeho kaape na oshimaliwa. Oyo ngaa hayi futu oosikola, oyo hayi landa iikulya, yo oyo tayi landa oompumbwe dhakehe esiku dhomuntu.

Ngaashingeyi aantu otaya endele pamwe nethimbo . Oositola dhiikutu nadho odhi li pomahala galondathana . Dhimwe odhili pevi, dhimwe odhili pokati nadhimwe odhili pombandaelela, opo aantu mpono haya londo yawape yakalande iinima yawo.

Oombete odhili oombwanawa noonkondo, ano uuna wiitsu oshimaliwa sha gwana ilandela ombete yoye ndjoka yefulafula, opo wukale tokotha nuupu.

Ombaanga ya Venduka oyili tayi tseyitha kutya oyali ya ningi opoloweka pamwe nehangano lyolusheno lwoketango, noyali ya kuthamo oshimaliwa shoondola dha Namibia oomiliyona omilongo ndatu nayimwe.

Ombaanga yaVenduka yimwe yomoombaanga hadhi adhika moshilongo Namibia. Oyili hayi kutu aaniilonga yawo aape, nayo ohayi kutha omafano etayi thaneke opo yi tseyithile aayakulwa yawo kutya oyena mo aanashilonga aape.

Uuna omuntu a hala okuza koshilongo shaandjawo tayi koshilongo shoko kule nenge shopuushiinda iimaliwa oyili hayi taambathanwa. Etambathano lyoshimaliwa pngushu yawo oyili ya londo pombanda momasiku sho ga li 29 Juuni 2023.

Ombaanga yaStandard momasiku sho gali 30/Juni/2025, oyali ya gandja oshimaliwa kehangano SBN muule woomvula ndatu.

Ombaanga ya Nedbank ndjono yolwaala oluzizi oyili tayi tseyitha kutya Kutya patulula omapungulilo goye gaagundjuka nenge gaanasikola. Oyeli nee taya monika kongodhi 0819592222

Aantu oyendji oyeli yena ondunge yokuninga iimaliwa, ano oyena omapakapaka gowa ngono haga felefula aantu, shampa nee omuntu a falwa mpoka a hala ye ta gandja oshimaliwa kumwene gwepakapaka.

Owuli omunangeshefa nowahala ongeshefa yoye yi kale tayi longo nuupu . Ombaanga yotango yopashigwana oyili tayi vulu okukukwathela . Yakonga 0612998883.

Omukalo gokupungula omutintano nombaanga yotango yopashigwana, ano ilongekidhila omaulumopumbwe, ya kongo ko0612992222.

Otekinolohi oye etelela iinima oyindji paife. Omuntu ngele owayi wukalande oshinima shoye ohoshi vihi ngoye mwene wu tale kutya otashi koho iimaliwa yithike peni, etoyi pehina wu kafute.

Ombaanga yotango yopashigwana shampa ya ya pehala yaka talela po taya kongo aantu yi inyolithe, opo ya kale aayakulwa yombaanga ndjono ohaya kala ya eta po iikulya, opo aantu mboka kaaya longe nenge kaaya kale po nondjala.

Aakulukadhi oyendji mbono ye hole okwiininga nawa nenge ye hole oku monika nawa, oha yayi koositola dhoka hadhi landitha uunima woku imbapeka, oombafu osho wo omagadhi goku igwayeka komilungu. Ohaya futu nee yo taya pewa iinima yawo mbyoka.

Iipilangi oya simana noyo hayi longithwa ngashingeyi okunduluka po iikwatelwa niilongitho ngaashi iitaafula, iipundi noyindjiyindji. Iipilangi ohayi zi nduno momiti.

Iimaliwa shimwe shomiinima mbyoka yasimana ashike oya simana noonkondo, opo ngaa omuntu ekupe oshimaliwa oto kala weshi longela noonkondo. Koshilongo China nako oku li kuna iimaliwa yomafo, nakehe oshimaliwa oshina olwaala lwasho shiikwatelela kuuwindji nenge kuushona washo.

Moshilongo Namibia omu na iimaliwa yomafo yi li pamaludhi geli ga tano. Oondola omulongo dhili mumwe, oondola omilongo mbali dhi li mumwe, omilongo ntano dhi li mumwe, ethele li li mumwe, oshowo omathele geli gaali ge li mumwe. Komeho giimaliwa hono okwa thaanekwa aantu mbono ya kwatelele oshilongo sha Namibia komeho, omanga konima yiimaliwa hoka okwa thaanekwa iinamwenyo.

Ombaanga yaStandard Bank ohayi kwathele nenge hayi kondo omagulu mboka ya hala oku endela pamwe nombaanga ndjika ihe oye li kokule niitayi yawo. Ohaya dhike uutenda wawo pomahala mpono, opo ya shangithe aayakulwa yawo aape.

Koshilongo China, nako oku li haku adhika iimaliwa yomafo yili mumwe, iimaliwa yomilongo ntano, ethele, niimaliwa oyindjiyindji mbyoka hayi longithwa oku landa uuna ye na shoka ya hala.

Ombaanga yaStandard otayi pula kutya owa hala oshimaliwa shomeendelelo ? Ano yo ota ya vulu oku kukwathela yena iipala ya nyanyukwa ta ya kwathele aayakulwa yawo meendelelo.

Ombanga yaVenduka oyili tayibtseyitha kutua longitha oshimaliwa shatuminqa kongodhi yoye okuya methigathano. Ano landa olusheno nenge okalityatya kaMtc. Ethigathano ndika olyili ko nee mokati k9masiku ga3-28 gaFebuluali 2025.

Ombaanga yotango yopashigwana otayi tseyitha aantu mboka ya li yi isindanene mokulongitha uukalata wawo wombaanga ndjika okulanda. Oya li yi isindanene okakalata kokulanda iikulya kongushu yoodola omayovi gatano ka li ka sindanwa kaantu ye li yane.

Aanangeshefa aashona nayo oyeli haya kongo omahala mono haya kala taya futile, yo taya landithilemo iinima yawo. Opo ya wape ya imonenemo iimaliwa, yo ya kwathele momagumbo oshowo okulanda iikulya.

Momagumbo ngoka gopamuthika gondoolopa omuli hamu adhika omahala haku ithanwa okombitha ano omuli nee hamu adhika iiyimati yomaludhi gayoolokathana aantu ohaye yi tete ne taye yi fala yakalye.

Ombanga ya NedBank ndjoka yolwala oluzizi, shampa ya kutu aaniilonga ape, oyeli haya kutha omathano, eta yeya thaneke, opo ya ulikile aayakulwa yawo kutya oyeli yatulamo aaniilonga apee, ndele kayeshi oombudhi.

Mbanga neyi nekelo, kala watengelela oku patulula ombanga yoye opo wumone uyelele mbuno kombinga yifuta ano konga Standard Bank ko www.stanardbank .com.

Ombaanga yotango yopashiwana otayi tseyitha kutya kapena oshinima hashi holola ohole shafa oshimaliwa ngele sheya kongodhi toye sha lopota kutya owe shi tuminwa. Oto vulu oku hogolola pokati koongala no chokolate? Oshimaliwa otashi popi shi vulile mbyoka yi yali.

Aantu oyendji oyeli mongaashingeyi haya longitha iipilangi okweeta po iitafula yawo, niitafula mbino ohayi tulwa ne omagulu giitenda opo yikale ya kola yo yilonge ethimbo ele.

Mo magumbo ngono gopashinanena nenge tutye omagumbo ngono haga adhika moondoolopa, nenge nokomikunda oko ngaa geli, ohamu adhika nee ehala, ndyono mwa tulwa iipundi ya kundukidha oshitaafula mpono opo hapu lilwa.

Aantu oyendji ohaya yi ya ka talele po oositola uuna ya pumbwa iitowalekitho nenge iikwamboga yawo. Ojhaya yi nduno yo taya gandja iimaliwa yo taya zi mo naashoka ya hala.

Oshilongo kehe oshina iimaliwa yasho, yo iimaliwa kehe oyina ongushu yawo. Itashiti kutya oshimaliwa ngele osha shangwa onomola onene nenge onshona, opo taku tiwa kutya ongushu yasho onshona nenge onene.

Ombanga yotango yopashigwana oyili yina omukalo gwoku pungula omutitatu. Otaya tseyitha kutya kala wuna eyinekelo owahla okulongitha omukalo nguno dhengo konola nohamano noyimwe ombali omigoyi dhili mbali noombali yeli yane.

Ombaanga Yotango Yopashigwana otayi tseyithile aayakulwa yawo kutya ngashingeyi oto vulu okulongitha okakalata koye okulanda iinima yoye oshali, ano okakalata koye itaa ka nanwa nando oshimaliwa sha sha.

Ombanga ya NedBank otayi tseyitha kutya, inoya momukweyo, opo wu tuleko oshimaliwa shoye, longitha omukalo omupe goku pungula ngeke owa owa pumbwa ekwatho, dhengela 0819592222.

Mongashingeyi aantu oyeli ya simaneka iipilangi noonkondo, iipilangi mbyono yili hayi zi momiti. Oyo nee hayi longithwa okuhonga uutaafula, kuutaafula huno ohaku tulwa omagulu giitenda opo iitaafula yi kale ya kola.

Ombaanga yaVenduka ndjono hayi adhika moNamibia oyi li tayi gandja olunyala moompito dhiilonga. Sho ya li ya yi nokuli mopoloyeka mono ya mono iimaliwa yoodola dhaNamibia oomiliyona omilongondatu nomugoyi.

Ombaanga ndjono Yotago Yopashigwana oyili hayi kutu aaniilonga aape, nuuna yakutu aaniilonga aape oyeli nee haya ningi iigongi yo taya kutha omathano, noku ithaneka ya tseyithile aayakulwa yawo.

Ombaanga yaVenduka ndjono hayi adhika moNamibia oyi li ye shi ninga oshipu na oto yi ashike puushina mbono hawu kuthwa iimaliwa to tula ko oshimaliwa shoye kombaanga yoye, kutya nee okiimaliwa mbi yowala, kutya okiimaliwa ho haku kala yomapungulilo, okushendja okakalata koye nokushendja iinima ayihe nokunana.

Ombaanga yotango yopashigwana oyili tashi kwathele oku kla wuli kombinga ombwanawa una tashiya pomafumbiko gaapambele yoye, onkene kwatathana ano nombaanga yotango yopashigwana wu mone uuyelele wa gwana.

Oositola odhindji ihadhi landitha ashike shaashoka, odhina shoka dha hogolola dhi kale hadi landitha, ngaashi ndhoka hadhi landitha ashike iikunwa mbyono kaayina iikolitha.

Ombaanga ya Venduka oyi li tayi tseyitha kutya uva uugumbo woku endela pamwe, nenge okulongela pamwe nayo. Ano ninga egumbo lyo pandjodhi yoye oshili. Ya konga ko 0612990500.

Oositola odhili ngashigeyi odho hadhi eta iimaliwa. Aantu ohaya ningi ongeshefa dhawo, taya dhike oositola dhawo. Taya tulamo nee moolaaka yatu lamo iinima yayolokathana ngaashi oothewa dhokwiiyoga, othewa dhoku yoga, omagadhi gokugwaya, gokulya noyindji yindji.

Ombaanga yotango yopashigwana oyili tayi tseyithile ayehe mboka ihaaya longitha ombaanga ndjika kutya naya shendjele kombaanga yopashigwana nena. Oyeli nee/iitayi yawo oyili mOshakati, Oshikuku, oKaiti oshowo oTjiwalongo.

Ombaanga yaStandard Bank, momasiku sho gali 30.06.2025. Oya li ya gandja oshimaliwa shongushu o 1 5000 000.00 kehangano lyaakulukadhi mu Africa.

Aantu oko ye li aanongo, opuna nee aantu mboka haya longitha iipilangi, ano iipilangi mbyono ha yi kuthwa momiti. Haya kala ya honga ya thaaneka iinima yoopalela. Ohaya hongo mo nee iinima yimwe iitaafula, iipundi, nosho nosho.

Omagumbo ogendji geli pamuthika gondoolopa, kutya ogatumbwa mondoolopa nande ogatungwa komukunda, ogeli gena ehala mono nenge ela mono hamu thikilwa tango, omuli ne hamu kala muna iipundi, aantu omo ne haya thikile taya kuutumba.

Ila weendele pamwe nombaanga yotango yopashigwana , ndjono tayi kakala yili koUnam nenge poNust. PoUnam otayi kakalapo okuza 3 sigo 4 Maalitsa, omanga poNust okuza 5 sigo 6 Maalitsa potundi 12 sigo opone.

Aanangeshefa aashona oyeli taya endele pamwe naanengeshefa mboka aanene, ano nayo oyena omahala gawo mpoka yadhika, yeli taya landithile. Aantu mboka yahala okuya landa, ohayeya e taya landa, taya gandja iimaliwa, e tayayi.

Opuna uuhala mboka watungwa wuna uupomba mbono hawu longithwa okuyoga uuyaha, uukopi niinima ayihe mbyoka hayi adhika megumbo pelugo, hayi longithwa pethimbo lyokuteleka.

Oshilongo kehe niimaliwa yasho. Iimaliwa oya simana noonkondo kapena oshilongo kashina iimaliwa oshoka ohayi longithwa okuya mpaka naampeyaka oshowo ohayi longithwa okulanda oompumbwe dha kehe esiku.

Ombaanga yotango yopashigwana otayi tseyitha kutya oyina omukalo gokupungula omutitano. Ilongekidhila omaulumompumbwe ngono ha ge ya po inaashi tegelelwa. Owa hala okutseya nawa? Dhengela 061 2992222.

Oshitayi shombaanga yavenduka otashi ithana kehe gumwe ngoka ahala apatulule ombaanga ye yoshingoli komalungula kehe ethimbo kehe mpoka wuli.

Ombaanga yaStandard otayi ku kunkilile kutya kala wa ngungumana, kala we shi uva, ano kala wu li uupathi. Kala mpaka!

Kehe oshilongo muuyuni oshina iisimpo yasho, oyina nee iisimpo yomafo mbyono yili oyo yasimanekwa unene pomahala gi ili no gi ili.

Ombaanga yaVenduka yomoshilongo Namibia ohayi pungulile aakwashigwana iimaliwa, kakele ngele wa pumbwa iimaliwa kuna okulonga nondjila onde, oyena uushina mbono hoyi owala e to tula mo onomola yoye yoku kuthitha ko oshimaliwa e to nana oshimaliwa shoye.

OoEuro dhimwe dho miimaliwa yokoshilongo kashishi shaNamibia, dho ko shilongo shono ha ku tiwa Europe. Oha dhi vulu nee oku taambathanwa niimaliwa yo moNamibia. Kakele ooEuro odhina ongushu oyindji yi vulithe oondola dhoka hadhi longithwa moNamibia.

Iimaliwa oyili tayi dhana onkandanga mpaka nampeyaka. Moshilongo Namibia omuna iimaliwa yomafo omathele gaali omafo efo ashike limwe lili mumwe noshowo omilongo mbali, ethele, omilongo ndatu, omilongo hamano, omilongo ntano nodollar omulongo dhefo.

Iimaliwa oyo yili oshinima sha simana moompito odhindji. Pomahala ogendji mpono ha tu kala, ano nena opo wu lande nenge opo wu mone oshinima ngaashi oshikulya owu na okugandja oshimaliwa opo wu pewe oshinima shoka wa pumbwa momukalo gwokulanda.

Oositola dhono hadhi landitha iinima, shimwe shekandulepo lyoluhepo oshowe ekandulepo lyoompumbwe dhomuntu dha kehe esiku. Ngele oto landitha nena oto mono iiyemo wu wape okwiikwatha mpeyaka naampeyaka.

Moshilongo Namibia omu na iimaliwa yomafo noshowo iimaliwa iikukutu. Iimaliwa yomafo oshimaliwa ashike shimwe shefo mu na iimaliwa iikukutu oyindjiyindji, ano mu na oodola omathele gaali ge li mumwe, ethele li li mumwe, omilongohamana, omilongondatu oshowo oodola omulongo. Opu na wo iimaliwa iikukutu, oodola ntano dhi li mumwe, itano, othilinga oshowo osipenitha.

Omusindani omunelago mesiku lyohole oye Maggie Rose Jacob. Iyaloo shili owa sindana oodola dhaNamibia eyovi okupitila kombaanga yaVenduka. Tangi tangi sho wuulike ohole yoye momukalo omuwanawa.

Uuna tolongitha ombaanga yuuyuni, kala wu uviteko nkene oshipatululo shombaanga yoye nenge shiimaliwa yoye tashi yi kaleke yili megameno. Uunongo owo oonkondo dhokukondjitha aakengeleledhi.

Okuna iikunwa hayi longithwa yi ili noyi ili oku dhengapo enota mbyono yili dhingi mokukandulapo enota . Matukila positola yo popepi udhengepo enota.

Iimaliwa oyili oyo shikwetepo. Mongashingeyi aantu ayehe oya pumbwa iimaliwa, opo yi igwanithile po oompumbwe dhawo dhesiku kehe, ngashi oku landa oothewa, omagadhi osho wo iikulya yokulya momagumbo.

Kaleka ehala lyoye lya opala, lya yela lyo olya pakelwa nawa tali nana aayenda ya kale ye na euveko.

Iipundi niitaafula kayi shi ashike mbyoka yiitenda niikwawo , iipundi ohayi e twa po wo momukalo ya hongwa , ya hongwa miiti nenge miipilangi ya za komiti dha yoolokathana.

Iimaliwa osho oshinima oshinene muuyuni, oyo ta yeta ehumo komeho, ekwatathano lyili nawa nosho woo uukumwe. Iimaliwa ohayi kwathele aantu yiikwathele mpeyaka naampeyaka.

Oweshi tseya tuu kutya opena eyooloko pokati konomola weyi tumina oshimaliwa nonomola ndjoka tayi kalele uuna

Ehangano lyomaudhano tali kwatelwa komeho kombaanga yaBank Windhoek moNamibia otaya adhika pomahala ogendji ga yoolokatahana ngaashi oshitayi shokoVenduka, oshitayi shoko Kudu, oshitayi shoko Capricorn osho wo oshitayi shomoMaroera mall.

Tala esiti lya opala aantu yapewa uunongo wokundulukapo iizalomwa kuyoyene taya longitha oonyala dhawo. Aantu yahondja oohema tadhi monika nawa tadhi zalwa kaakulukadhi.

Opu na omaudhano ga yoolokathana mwa kwatelwa nee omaudhano gokutondoka ngono haga matukwa ano tamu vene nee aatondoki dhingi. Ohamu kala nee mu na aantu ya piitilila momwaalu mono taya matuka ihe, opo nee tamu ka kuthwa omumatuki dhingi ngono a thiga po ayehe.

Iipilangi ohayi hongwa momiti, ashike oyi li ya simana noonkondo, oshoka ohamu hongwa iinima ya yoolokathana ngaashi iipundi niitaafula mbyoka hayi longithwa momagumbo.

Opo wu longekidhe ehala nenge egumbo lyoye likake lyoooalelela tali monika nawa tali hili nokunana oyendji. Gongeka iimaliwa yoye koombaanga dha yoolokothana sigo otwaadha iimaliwa mbyoka to vuku okutungitha egumbo lyoye ndyoka watsa ondjodhi.

Owuna ompumbwe yiilongithomwa yaanasikola yoye taya shuna koositola? Ombaanga yotango yopashigwana otayi kwathele . Pungula oshendja yoye kehe tomono, opo wuwape okukwathela aanona yoye sho taya shuna.

Ombaanga yotango yuuyuni ehangano enenene lyili muuyuni hali longithwa kiilongo ayihe mookontinente adhihe. Ehangano tali kwathele okutaambathana iimaliwa momukalo gokutuma pangodhi oshowo patekinolohi.

Kehe oshilongo oshina iimaliwa yasho, kakele ngele omuntu tazi koshilongo shawo uuka koshilongo oshikwawo, okuna ne oku shendja iimaliwa yoko shilongo she okuya kiimaliwa yomoshilongo moka uuka, opo avule oku yamo.